Suura kanarratti kan argamu kuduraalee fi muduraale garaa garaa nyaataaf oolaan kan Akka timaatimii, raafu, qullubbi diimaa fi kan kana fakkatantu argama kuduraalee fi muduraalen kunnin immo faayida baay'ee namaaf ni kennu. Sababin isaas mineraalota fayyadan baay'ee of kessa qabu.

Dhugaatin kun maalidha? Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa habashaa jedhamu dha. Dhugaatin kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaaf rakkoo guddaa qaba.

Raayyaan ittisa biyyaa kun biyya Itoophiyaa keessaa kan naannoo kamiiti? Alaabaan qabatanii jiran alaabaa gosa tokkoo qofaadhaa? Shaakallii moo leenjii irra jiru sitti fakkaata? Tokkummaa kan qabanii fi nageenya waan eegsisanidhaa?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa beeksisa bilbila dhaabbata saafaariikoom kan qarshii muraasaan bitamee kaffaltii isaa suuta suutaan kaffalamaa adeemu ibsa. Akkasumas beeksisa kanarraa paakeejii badhaasaaf ta'u nuuf kennamu kan ibsudha.

Maqaan muka kanaa naannoo keenyatti garbii jedhama. Gosa muka qoree qabuu ta'ee gara laaftootti dhiyaata. Hurufa yookan dirree bal'aan mukaan achitti ni argama. Samii qulqulluu duumessa hin qabnes ni mul'ata. Qe'ee baadiyyaa nama yaadachiisa.

Namni tokko tokko gaafa rakkatee waan nyaatu, waan dhuguu fi keessa jiraatu dhabe mana namaa irra deemuun kajeeluu eegala. Kunimmoo wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi dhugaatti garaa nama kan cabsudha.

Suuraa namoota lama kan uffata adii uffatanii dirree 'ispoortii' irratti buunyaan wal lolaa jiraniidha. Namoonni kunneen dirree halluu diimaa fi cuquliisa qabu irra dhaabbachaa jiru. Akkasumallee namoonni baay'een dhaabbatanii ka'aan immoo ta'aanii ilaalaa jiru.

Dubartiin tun uffata halluu alaabaa Itiyoohiyaa kan ta'e wal duraa duuban magariisa, keelloo fi diimaa qabu uffattee iddoo fincaa'aan bishaanii jiru dhaabbattee kan jirtudha. Fincaa'aan bishaanii kun mukkeen bosonaa qarqara of irraa qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota walitti qabamanii taa'anii haasa'aa jiranii yoo ta'u, isaan keessaa namoonni yeroo isaan buna dhugan arguu dandeenya. Namoonni lama warri kaan immoo bilbila waliin fayyadamaa jiru.

Warshaalee biyya kana keessa jiran keessa tokko warshaa Simmintooti. Warshaan kun yeroo ammaa guddina mul'achaa jiru wajjin hariiroo guddaa qaba. Sababni isaas ijaarsa adeemsifamaa jiru keessatti shoorri isaa guddaadha. Carraa hojii uumuu keessattis filatamaadha. Haata'u malee gatiin gurgurtaa isaa madaalawaadhaa?

Dubartiin kun dubartii baay'ee bareedduu fi baay'ee kan miidhagduudha. Dubartiin kun bifti ishee diimtuu furdoo kan taateedha. dubartiin kun mormaa isheetti abilii ofiitti kaawwattee jirti. akkasumas rifeensi mataa ishee gurraachaa dheeraa morma ishee irra darbee dugda ishee irra gaha.

Namoota danuu yeroo isaan karaa amantaa ortodooksiin uffata amantaa isaanii ibsu uffatani toora galani walii wajjin uuma isaaniif sagada jiran kan nutti muldhisudha. Akkuma kanallee fulduraa isaan alaabaa Itoophiyaa kan ta'etu jira.

Manni murtii aadaa mootummaa naannoo Oromiyaa wal'aansoo waggoota dheeraa booda kan iddootti deebi'edha. Manni murtii kun kan mataa isaa danda'ee fi rakkoo hawaasa keessa jiru bifa araaraan kan xumuruuf gahee guddaa qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu dubartoota fuula isaani fayyuma isaa eeggachaa jiran yommuu ta'u. Dubartoonni Kun waan fuula isaanif barbaachisu dibachuun bareedina yookiin immoo qulqullina fuula isaanii eeggachaa jiru waanti isaan fuulatti dibatan fayyuma fuula isaani ni eega.

Kopheen gosa uffannaa kan namaa kan miila namaa irraa balaa adda addaa ittisuu fi balaa akkasumas gufuun akka nama hin miine taasisa. Kana jechuun koo qaama namaarra balaa gahu ni eega.

Kun daandii baaburaati. Baaburri gosa geejjibaa namoota baay'ee baachuu danda'uufi daandii dheeraa imaluu danda'uudha. Baaburri daandii mataa isaatii kan hadiida irraa hojjetamu irra socho'a. Cina daandii kanaa bosonaafi biqiltoota magariisa hedduutu jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota fi konkolaataa ti. Namoonni baayyatanii konkolaataa lama ta'ee kallattii fallacy deemaa otoo jiruu walitti bu'e ilaalaa jiru bifti konkolaataa kanaa diimaa fi adiidha.

Biqiltuu yookaan ammoo midhaan maqaan Isaa boqqolloo jedhamuun beekkamudha. Innis reefu ooyiruu irra kan jiruufi margee gurguddachaa jirudha. Midhaan kun kan inni nu fayyaduuf nyaata keenya godhachuuf yoo ta'u amma ammoo lafa bal'aarra kan jirudha.

Tiktookiin gosa miidiyaalee hawaasummaa yeroo ammaa jiran keessaa isa baayyee fayyadamtoota horatee fi qabudha. Tiktookiin waantota odeeffannoo haarawaa bifa gabaabaa fi salphaa ta'e hawaasa biraan gahuun beekama. Ani tiktookii baayyeen jaalladha.

Uffanni dubartoonni uffatan maalidha? Dubartoonni baayyinni isaanii torba ta'e uffata aadaa saba oromoo uffatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e gurraacha, diimaa fi adii of keessaa qaba.

Kitaaba jechuun waa'ee waanta tokko akkasumas wantoota garaagara iddoo tokkotti walitti fidanii mata duree itti uumanii kan bareeffamudha. Gosoota kitaabilee jiran keessa tokko kitaaba xiinsammuuti. Kitaabni xiinsammuu gochoota fi yaadota sammuu namaa ijaaran irratti kan xiyyeeffatudha.

Bakka kana kan jiru suuraa bakka siree ciisichaati. Siree kana irra hafatni halluun isaa diimaa ta'ee irra hafamee jira. Akkasumallee siree kana irra boraatiin adda addaa jiru. Keenyan mana siree kanaa halluu adiin dibame.

Namoonni kun abbaa gadaa kan jedhamaniidha. namoonni abbaa gadaa jedhaman kun namoota waa'ee sirna gadaa sirriitti beekaniidha. namoonni abbaa ta'uu danda'an umurii isaanii waggaa afurtamaa hanga afurtamii sadeetitti tahuu kan danda'aniidha. namoonni abbaa gadaa ta'aan kun ulee bokkuu qabatanii dhaabbataa jiru

Konkolaataan kun daandii qotuun wal qixxeessuuf kan gargaarudha. Konkolaataan kun haaraa fi yeroo dhiyoo hojjetamee waarshaa keessaa bahee jirudha. Maqaan isaa afaan ergisaa haa ta'u iyyuu malee Doozera jedhamuun beekama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa barjaa beeksisa waayee biizinasii nama dhuunfaa tokko himu innis maqaa biizinasii sanaa lakkoofsa isaa waliin akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaa waliin nama barbaaduuf kaa'amee jira.

Qorqorroon nuti mana ijaaruuf itti fayyadamnu cimina isaas ta'ee halluun isaa garaagarummaa ni qaba. Fakekenyaaf qorqorroon diimaan yeroo ammaa kana warshaa qorqorroo Adaamaa keessaa oomishamee gabaaf dhiyaata. Kan halluu biraa qabus ni jira.

Manni kuni suuqii jedhama. Mana kana keessa meeshaalee akka saamunaa, soogidda fii wantoota garagaraa hedduutu as keessa jira. Mana kana keessa dubartii suuqii san keessa hojjattuu nama biroo karaa alaan dhaabbatee nama suuraa kaasu ilaalutu mul'ata.

Namoonni lama ni mul'atu. Biqiltuu harkatti qabatanii dhaabbachaa jiru. Adda isaanii walitti siqsuun dhaabbachaa jiru. Isaan lachuu seeqaa jiru. Dabbasaan mataa isaanii gurraacha kan ta'eedha. Duuba isaanii, fageenya irraa mukkeen ni mul'atu.

Raafuun gosoota muduraa fi kuduraa keessaa tokko ta'ee, kan dhaangaa nyaataa mataa isaa danda'e ta'ee fi kan akka madda galiitti gargaarudha. Raafuun kun gurguramuuf daandii irra kan kaa'amee jiru dha.

Kun bakka gabaa yookiin bakka daldalaati. Dubartoonni wantoota nyaataaf oolan keeshaa hafanii, irra naqanii gurguraa jiru. Duuba isaaniitiin immoo manni daldalaa kan namootni irraa bitaa jirantu jira. Kuntaalotni garaa garaa mana kana jala kaa'amanii jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii boorsaa fanniifattee dhaabattee jirtudha. Uffanni isheen uffattee jirtu tisheertii gurraacha, surree halluu adii fi cuquliisa of keessaa qabu, kophee adii uffattee jirti. Cinaa ishee balballi qorqoorroo irraa hojjetame jira.

Qananiisaa Baqqalaan nama fiiggichaan beekamaa biyya keenyaa yoo ta'u, dorgommii hedduu fiigee akka addunyaatti moo'ateera. Qananiisaan injifannoo biyya Itoophiyaa mirkaneessuudhaan seenaan isaa galmee irratti akka galmaa'u nama taasisedha. Dafqaan fiigaa jira.

Aasxaa garee ispoortii Qiddus Giyoorgisii jedhamuuti. Aasxaa kana irratti barreeffama afaan Oromoo fi Amaariffaan barreeffametu jira. Aasxaa kana gara gubbaattii fakkii urjii, baay'inaan torba ta'antu jira. Haalluu keelloo fii diimaa kan of keessaa qabuudha.

Bakka gurgurtaa Jabanaa bunaa fi meeshaalee gosa biroo bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Jabanaan meeshaa bunni itti danfu yoo ta'u biyyee suphee irraa bifa miidhagina qabuu fi hawwataa ta'een kan hojjetamudha.

Namoota maanguddoo ta'an abbaa manaa fi haadha manaa yookaan ammoo maatii tokko kan ta'aniifi maatiin kun ammoo kophaa isaanii lama ta'anii kolfaa kan jiranidha. Akaakayyuun kun shumburaa harkatti qabatee kan jirudha.

Manni foonii nyaata madaalamaa namoota barbaadaniif kan dhiyeessudha. Namoonni kunneen wal gargaaruudhaan foon qalaa kan jiran yoo ta'u, maamiltoota fayyadamaniif saffisaan kan dhiyeessaa jiranidha. Namichi uffata adii uffatee jiru kun naamusa hojii kabajee jira.

Firii biqiltuu avukaadoo hedduu bakka tokkotti walitti qabamanii gurguramaa jiran. Firiin biqiltuu kanaa halluu bifa magariisa kan qabanidha. Avukaadoon gosa biqiltuu nyaataaf oolu yoo ta'u, dabalataanis gosoonni dibata fuulaa fi rifeensaa kan irraa oomishamanidha.

Biyyi tokko biyyoota ollaa ykn biyya biraa waliin kan isheen dorgomtu keessa tokko ispoortiidha gosoota ispoortii jiran keessa fiigichi isa tokkodha. Biyyi keenya Itoophiyaa Adunyaa irraa biyya sadarkaa qabdudha. adda kan isa taasisu dubartoonni baayyinaan keessatti hirmaachuudha.

Nama lafa hojii jiruufi meeshaa hojii, meeshaan kun meeshaa uffata keenya nuuf hodhuuf nu gargaarudha. Namichi kun ammoo nama ogummaa uffata hodhuu qabuu fi ammas meeshaa kanan uffata hodhaa jirudha.

Barreeffama afaan Amaaraan barreeffamee jiru kan "Karaa jaalalaan" jedhutti hiikamu argina. Barreeffamni kun kitaaba hafuuraa nama Alamaayyoo Gabiree Hiyyiwoot jedhamuun barreeffamedha. Qola kitaaba kanaa irratti ifni aduu waan jiruuf, asoosama dheeraa argina.

Asxaan kun asxaa miidiyaa beekamaa OBN ti. Asxaan kun gidduu isaa irraa fakkii Odaa halluu magariisaa qaba. Akkasumallee barreeffamnii fi danaan akka geengoo asxaa kana irra jiru halluu diimaan katabamee jira.

Fuulli keenya qorraan akka hin miidhamneef dibata dibuun gaariidha. Dubartiin kun dibata bifti isaa adii ta'e, kan keemikaala ishii bira jiru kana irraa fudhatame dibattee jirti. Innis fuulli ishii akka hin gogneef gargaara.

Iddoo dunkaana qorichaa kan meeshaaleen adda addaa tuulamanii taa'aa jiraniidha. Dunkaana kana keessa mi'oota akka dibata qaamaa fi rifeensaa, meeshaa humna aduu fayyadamee elektirikii maddisiisuu fi kanneen kana fakkaatan fa'aadha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mukaati. Mukti kun ammoo muka maqaan isaa laaftoo jedhamuufi muka qoree qabu dha. Mukti kun muka bosona gammoojjii keessatti argamudha.

Namoonni hojii ijaarsaa irratti bobba'anii hojii guyyaa hojjatu jedhaman hedduun isaanii bara durii humnaan simmintoo fi dhagaa korata sana walitti bukeessu turan. Amma garuu maashinni hojii salphisu waan dhufeef isatuu bukeessa.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; dhugaatii alkoolii qabaachuun kan beekamu yommuu ta'u, maqaansaas Anbassa kan jedhamudha. Akkasumas Anbassaa dhaabbataa jiruu fi kan hin buqqifamiin ta'uu kan nutti Agarsiisudha.

Manneen jijjigan ni mul'atu. Namootni ni jiru. Namootni huccuu garagaraa uffatanii jiru. Qorqoorroo moofan ni jira. Mukkeen caccaban lafa irratti ni argamu. Manneen haalluu garagaraa dibaman ni mul'atu. Ijoollen fiigaa jiran ni jiru.

Daraaraa baayyee bareedaa ta'ee fi kan meeshaa daraaraan keessa taa'u keessa taa'ee jiru argaa jirra. Daraaraan kun kan ijaaf nama hawwatuufi bareedinaaf mana ofii keessa kaawwatanidha. Halluun daraaraa kanaa ammoo diimaadha.

Buna gurraacha dhugamuuf shiniitti naqamee jiru. Bunni gosa dhugaatii sammuu namaa sababa hojii fi sababoota birootiin mukaa'e haaromsuu fi dadhabbii sammuu hir'isuuf kan gargaarudha. Kanaafuu buna haala fayyaa keenya miidhuu hin dandeenyeen fayyadamuu qabna.

Biyya kana keessatti akkuma boqqoolloon waadamee nyaatamu mishingaan waadameetu nyaatama. bishingaan kun gosa hedduu waanta qabuuf hundi isaa waaddii kanaaf hinta'u. Naannoo baadiyyaatti nyaanni kun baay'ee baramaadha. Haata'u malee magaalaatti waanta barame hinfakkaatu.

Loogoo Mana Maree Daldalaa fii Waldaalee Seekteraa Oromiyaati. Loogoo kana keessatti Odaan eenyummaa Oromoo calaqqisiisu ni mul'ata. Akkasumas barreeffamni afaan Oromoo fii afaan Amaariffaatin baarreeffame akka jiru arguun ni danda'ama.

Nama bidiruu xiqqoo tokko yaabbatee galaana irra oofaa jiru argina. Mucaan xiqqaan kun yabala yookaan ammoo bidiruu kana laga yookaan hara xaanaa jedhamuun beekkamtu kan biyya Itoophiyaa keessatti argamtu keessa oofaa jira.

Namoota muka ijaarsaa walitti qabaa jiran argina. Mukti kun muka boca roga afur qabudha. Mukoonni lamatti babbaqaqfamanii jirani ni argamu. Agarsiistuu bakkeewwan bittaa fi gurgurtaa akkasumas, ujummoo bishaanii ni argamu.

Bara durii keessa manneen baadiyyaa hedduu keessatti namni biyyee madabii hojjatee irra ciisaa ture. Yeroo dhiyootti immoo waan siree mukaa mukkeen isaanii irraa kukkufanidha. Kan salphaatti miidhamus ture. Mukti salphaatti ni miidhama.

Akka addunyaatti dorgommiin garaa garaa jira. Isaan keessaa dorgommiin bishaan daakuu iddoo guddaa qabaachuudhaan beekama. Dorgomtoota kanaaf yeroo ammaa akka madda galiitti ilaalamaa jira. Waanti akka naannoo jiraannuutti akka salphaatti ilaalamu yoosirrriitti irratti hojjetame bu'aa guddaa argamamsiisuu kan danda'udha.

Finfinneen magaalaa miidhagduudha. Magaalaa kana keessatti sochii diinagdee guddaatu adeemsifamaa oola. Kana irraa kan ka'e namoonni baay'een gara magaalaa kanaatti imaluudhaan jireenya isaanii fooyyeffatu. Kana irraa kan ka'e immoo magaalaan kun ittuu dabaluu dandeesseetti.

Oomishni simmintoo warshaalee gurguddaa jedhaman keessatti oomishamee gabaaf dhiyaata. Innis kan oomishamu wantoota garaagaraa kanneen akka dhagaa gurraacha akkasumas keemikaalota barbaachisaa ta'an waliin walitti makuuni. Simmintoo fayyadamuun nama ijaaruun waan ajaa'ibaati

Kophee, kopheen kun ammoo kophee baayyee miidhagaa fi kophee yeroo baayyee ijoolleen dhiiraa godhata nidha. Kopheen kun halluu gosa gara garaa kan qabdudha. Fakkeenyaaf halluu gurraacha, keelloo kan qabdu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota siyaasaa fi dursitoota biyyaati. Suura kana irratti, Ministeerri dhimma alaa, Itoophiyaa Obboo Dammaqa Makonnin, jila isaanii waliin, jiila ministeera dhimma alaa biyya Chaayinaa dursamu waliin haas'aa fi mari'achaa jiru.

Namootni mana keessa jiru. Dubartiin takka dhaabbattee jirti. Dubartiin dhaabbattee jirtu kolfaa jirti. Namootni walitti qabamanii jiran kunniin uffata garagaraa uffatanii jiru. Teesson garagaraa ni jiru. Foddaan manichaa ifa aduu kan galchuudha.

Iddoon kuni iddoo baay'ee raqni itti baay'atuu fii baay'ee ajaa'udha. Doozariin inni tokko raqa kana bakkaa bakkatti sochoosa kan jiruu fii inni biraa immoo gubbarra dhaabbachaa kan jiruudha. Samii keessa allaattiwwan waan balali'aa jiran fakkaata.

Xiyyaarri kun qabeenyummaan isaa kan Itoophiyaa ta'uu isaa arguu dandeenya; sababni isaas, barreeffama cinaa isaa irratti 'Ethiopian' jedhu ofirraa qaba. Akkasumas alaabaa Itoophiyaa kana argisiisu dudduuba isaa irraa akka qabu arguu dandeenya.

Leemmanni biqiltuu baay'ee jaalatamaadha. Biqiltuun kun baay'inaan naannoo baddaatti kan argamudha. Uumama isaatiin baay'ee dheerachuudhaan beekama. Faayidaan isaas mana ijaaruu, Dallaa dagalchuu, Ulee ta'uufi meeshaalee mana keessaa kan akka teessoo fa'aa ta'uudhaan beekama. Baay'ee walhoruudhaan muka beekamudha.

Daandii konkolaataa irra to'attoota geejjiba daandii irraatu dhaabbachaa jira. Tiraafikoota lamaan kana fuula dura konkolaataa baay'ee fi dhokkodhokkee baay'eetu dhaabbachaa jira. Tiraafikoonni kunneen uffata seeraa halluu magariisaa fi keelloo ta'e uffatu.

Supheen meeshaaleee mana keessaa danuu hojjechuu ni danda'a. Meeshaaleen kunneen kan akka jabanaa, meeshaa cileen irratti boba'u, eelee fi kanneen biroo ta'uu ni danda'a. Kunis gara bittaa fi gurgurtaa deemuun madda galii ta'uun tajaajila.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookiin iddoo jireenya bineensotaati.

Dhugaatiiwwan jechuun waanta dhangala'aa fi dhamdhama mi'aawaa ta'e qabu, kan namoonni yeroo bashannanaaf yookaan immoo yeroo dhukkubsatan bitatanii dhuganidha. Dhugaatiin lallaafaa baayyinaan magaalota gurguddoo kanneen akka hoteelota fi manneen nyaataa keessatti kanneen gurguramanidha.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii islaamaa yoo ta'u ta'aanii kadhannaa godhaa jiru. Namoonni kunneen uffanni isaanii halluu akka gurraachaa fi adii kan of keessaa qabudha. Hordoftoonni amantii islaamaa musliima jedhamun kan beekamanidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota shan yommuu ta'an, isaanis daa'immaan ta'uu kan nutti agarsiisufi nyaata nyaachaa taphachaa kan jiranifi kokkolfaa kan jiran ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa madda qorichootaa addaa addaa ta'uun hawaasa keenya kanneen gargaaranidha. Biqiloonni Kun naannoo keenyatti argisa jedhamuun beekamu. Argisti waantota akka dibataa addaa addaa irraa hojjechuuf fayidaa guddaa qaba.

Daa'imman jireenya dhala namaa keessatti waan baay'ee barbaachisaa fi dhalli namaa eega wal-fuudheen booda wontoota inni godhachuuf hawwu keessaa isa ijoodha. Daa'imman mana hoo'isu akkasumas manni akka hin qabbanoofne gochuu keessatti gahee guddaa taphatu.

Baadiyyaa keessatti namoonni harki caalaan oomisha midhaaniitti dabalataan horii horsiisuun jiraatu. Gosoota beeyladaa keessaa naannoo ho'aa kanneen jiraatan hoolaa fi re'ee horsiisuun jiraatu. Nama sirriitti amanamee hojjateef bu'aa gaarii ni argamsiisu.

Kun aasxaa barreeffamni irra jiru 'ETHIOPIA' jedhuudha. Aasxaan kun boca rog-sadeedhaan kan hojjetame ta'ee, qarqarri isaa bifa keelloodhaan sararamee jira. Gidduu aasxaa kanaa irra Itiyoophiyaatu hojjetamee jira. Karaa jalaatiin immoo fakkii kubbaatu kaafamee jira.

Isaan kunneen hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Akkaataa barsiisa amantaa isaaniitti uffata adii uffatanii mooraa Bataskaanaa keessatti walitti qabamanii jiru. Bataskaanni isaanii bifa gamoo kan qabu dhagaa irraa kan ijaarameedha. Biqiltootaafi manneen biroonis mooraa kana keessatti argamu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa akkasumas suuraa namoota konkolaataa kana marsanii jiraniiti. Konkolaataan kun konkolaataa fe'emsaa yoo ta'u konkolaataa guddaa dha. Duuba isaammoo bosonatu argama.

Suuraa kanarratti kan argamu alaba mootummaa naannoo oromiyaa yommuu ta'u alabaan Kun gubbaan diima gidduun adii jalaan immoo gurraacha yommuu ta'u handhuurra isa irratti immoo odaa kan qabudha kanaafi Kun alaaba mootummaa naannoo oromiyaati.

Suurri kun harroota afur dirree bal'aa bareedu keessa dhaabatan mul'isa. Dirreen kun marga magariisaan haguugamee jira. Harrootni sun halluu daalacha qabu; dugda duuba dirree sanaatti bosona biqiltoota gurguddaan haguugametu mul'ata.

Namoonni kunneen, namoota fiigicha addaa hawaasaa Itoophiyaa keessatti waggaatti al tokko adeemsifamu fiiguuf qopha'aa jiranii dha. Namoonni kunneen uffata fiigichaa walfakkaataa ta'e kaawwatanii kan jiran yoo ta'u, namoonni biyya garaa garaa irraa dhufanis ni jiru.

Tajaajilli baankii saffisaan akka hojjetuuf meeshaaleen ammayyaa kanneen humna ibsaan hojjetan babal'inaan tamsa'aa jiru. Meeshaan kun ATM kan jedhamu yoo ta'u, bakkuma jiranitti qarshii ofii isa qusatan baafachuuf nama gargaara.

Yeroo ammaa akka tola ooltummaatti biyya kana keessatti hojiin daandii qulqulleessuu baramaa dhufeera. Kana irraa ka'uudhaan dhaabbileen hedduun hojjettoota isaanii hirmaachisuudhaan hojii baay'ee barbaachisaa ta'e kana hojjechuudhaan jiraattota magaalaa sanaa gammadoo taasisaa jiru.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa aasxaati. Aasxaan kun ammoo aasxaa yookaan mallattoo agarsiiftuu federeeshinii kubbaa saaphanaa godina shawaa lixaa kan bakka bu'u yoo ta'u dh.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii nama afuri dha. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii fi magariisa of irraa kan qabu dha.

Fakkii bineensa bosonaa qofaa isaa bosona keessa dhaabbatee as ilaalaa jiruudha. Bineensi kun mormi isaa dheeraa yoo ta'u gurri isaa babal'aadha. Naannoo bineensa kanaa mukeen magariisaa baay'een walitti gobbatanii jiru.

Kun buna danfifamee akka dhugamuuf siniitti buufamaa jiruudha. Bunni kunis jabanaa keessaa buufamaa kan jiruudha. Siniin afur baataa isaa irra kaa'amee jira. Akkasumas, fal'aanni xixiqqaan buna sochoosuuf fayyaduufi ixaannis baataa sinii kanarra kaa'amee jira.

Poolisoonni oromiyaa qaama nageenyaa mootummaa naannoo oromiyaatiin leenji'anii kan nageenya naannoo isaanii eeguuf hojatanidha. Nageenya naannoo bira darbee jarri kun nageenya biyyaa illee eeguuf yeroo hedduu dirqama fudhatanii akka biyyaatti ni bobba'u.

Suuraa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi yeroo isaan waadaa fuudhaa jiraniidha. Muummichi ministeeraa harka isaanii mirgaa wal kaasanii dhaabbachaa jiru. Akkasumallee dubartiin tokko uffata addaa uffattee harka ol kaastee dhaabbachaa jirti.

teessoon kan namni irra taa'uuf kan itti gargaarramudha. teessoon kun teessoo muka irraa ogeessa mukaatiin kan hojjatamudha. teessoon kun teessoo baayyee miidhagaafi teessoo luka sadi qa dha. halluun isaa bunnaawwaadha

Namoota baayyatanii jiraniifi namoonni kun ammoo namoota meeshaa waraanaa qabatanii jiranidha. namoota kanneen eessaa ammoo namni tokko bineelda gaangee jedhamun beekamtu qabatee kan argamu dha. namoonni kun luka duwwaa isaanii jiru.

Namoota kutaa manaa keessa siree dhuunfaa isaanii tokko tokko irra rafaa jiraniidha. Namoonni kunneen kophee isaanii ofi cina godhatanii rafaa jiru. Namoonni kunneen dhiiraa fi durba yoo ta'aan boorsaan isaanii isaan cina jira.

Raadiyoon meeshaalee walquunnamtii keessattuu bara durii osoo bilbilli akka ammaa kana hin dhufiin kan itti fayyadamamaa turedha. Addatti immoo namoonni baadiyyaa oolmaa raadiyoon odeeffannoo argachuu keessatti gooteef yoomiyyuu hin dagatani

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu, mukeen ciccitanii lafti shoggoramee kan dhaabbateefi Ijaarsa manaaf qophaa'ee dagalee rukutamee jiru kan nutti agarsiisudha. Akkasumas akka hin hin jallanneed mukeen qaqal'ootin utubamani kan jiran ta'uu kan nutti mul'isudha.

Iddoo gabaa kana midhaan gosa garaa garaa kanneen akka missira, shumburaa, baaqeelaa, qamadii, garbuu fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Midhaan kunneen hunduu akka madda galii fi akka madda nyaatatti tajaajilu.

Wanti ani asirratti argaa jiru kun ammoo zayitiidha. Zayitiin kun ammoo zayitii nyaata ittiin hojjatachuuf nu gargaarudha . Maqaan zayita kanaa ammoo hayaat jedhamuun kana beekkamuufi namoonni baayyeen kan itti fayyadamanidha.

Beeyiladni kun, maqaan isaa hoolaa jedhama. Beeyiladni hoolaa jedhamu kun, nyaataaf yokin fooniif kan oolu yoo ta'u, beeyiladni kun gaafa xixiqqoo qba. Beeyiladichi kun, haalluu adii kan qabu yoo ta'u, bifa bareedaa ta'e qaba.

Namootni konkolaataa irra dhaabbatanii jiru. Dubartiin meeshaalee harkatti qabattee dhaabbachaa jirti. Konkolaatan ni mul'ata. Mukkeen ni jiru. Namootni huccuu garagaraa uffatanii jiru. Barreeffamni konkolaataa irratti barreeffamee ni jira. Daandin ni mul'ata.

Suuraan armaan olii kun immo kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa uffata aadaa kan warra dhiirotaa yoo ta'u, uffatni kun uffata gara olii yookiin mudhii olitti qofaa ufatanuu danda'u dha.

Biiroon bakka hojii qaama mootummaa yookaan immoo bakka hojiin hawaasaa itti hojjetamudha. Isaan keessaa biiroon guddichi waajira kantiibaa magaalaa guddoo finfinnee isa tokkodha. Innis kan inni argamu magaalaa finfinnee keessatidha.

Ampuuliin meeshaa waan akka daawwitii fi keessi isaa balbii qabu irraa kan tolfamuu fi warshaa keessaa bahudha. Bocni ibsaa kanaa hedduun isaanii akka hanqaaquu walakkaatti citee fakkaata. Gosoota balbii maal fa'aa beektaa?

Dubartoonni kunneen lamaan uffata aadaa saba oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u mormaa fi adda isaanii irratti immoo faaya oromoo godhatanii kan jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu magariisa, diimaa fi adii qaba.

Namoonni hojii ijaarsaa hojjetan meeshaalee hedduutti fayyadamu. Meeshaaleen kunneen hin jiran taanaan hojjechuunis hin jiraatu. Kanaaf ogeessi tokko gara hojii isaa deemuun dura korojoo isaa keessa mi'a isaa hunda ilaallatee bahuu qaba. Kun hintaane taanaan kisaaraadhaaf saaxilama.

Daa'imman mana barnootaatti hirmaachisuuf tooftaa fi haala barnoota kennuu jijjiiruun gaariidha. Barattoonni kunneen carraa isaanitti kenname qabatanii kan jiran yoo ta'u, kunis gaaffii gaafataman akka deebisaniifidha. Barsiistuun keessa adeemtee isaan qajeelchaa jirti.

Itoophiyaan dorgommii fiigichaatiin adunyaa irraa beekkamtii biyya seenaa guddaa qabdudha. Dorgomtoonnis yeroo isaan akkaataa itti biyya isaanii maqaa waamsisuu danda'anitti garaa isaanii, irraa akka nama biyya isaanii jaallataniitti yeroo isaan fiigan argina.

Barnootaafi hojiiwwan hedduu keessatti sarartuun hojii irra oolmaan isaa baay'ee guddadha. Kana irraa kan ka'e daa'immanii kaasee hanga namoota ga'eessotaatti itti fayyadamama. fakkeenyaaf namoonni hojii bobbocaa yookiin immoo fakkii kaasuu hojjetan meeshaa kana baay'inaan itti fayyadamu.

Dhugaatiin haalluu gurraacha qabuu fi finjaala haalluu adii qabu keessatti buufamee jiru kun, buna dha. Bunni firii mukaa buna jedhamu gogsanii akaa'uun akkasumas danfifamuun dhugaatii qopheeffamuu dha. Dhugaatiin bunaa, dhugaatii nama si'eessuudha.

Namni biqilaa dhaabe tokko biqilaan sun haga gahee firii kennee jedhutti kunuunsa barbaachisu maraa gochuufiin dirqamadha. Wanti dirqamaan argamuu qabu tokko yeroo maraa immoo bishaan obaasuudha. Bishaan malee biqilaan tokko ni gubata.

Dubartiin kun, uffata aadaa Oromoo Arsii uffattee fi faayaa morma isheetti akkasumas adda isheetti kaawwattee mul'atti. Faayni callee dubartiin kun kaawwattee jirtu kun haalluuwwan magariisa, adii fi diimaa kan qabu yoo ta'u, dubartiin kun boca fuulaa bareedaa ta'e qabdi.

Namoonni Haraqee baasan meeshaa Okkotee jedhamutti fayyadamanii hojjetu. Meeshaan kun suphee irraa kan hojjetamu yoota'u gabaa irraa qarshiidhaan bitama. Warri ogummaa isaa qabu immoo manumatti ofiif hojjetatee itti fayyadama. Meeshaan kun oomisha Haraqeetiif baay'ee barbaachisaadha.

Dhugaatiin alkoolii kun, dhugaatii biiraa jedhamuun beekamuu dha. Dhaabbanni dhugaatii biiraa kana oomishe dhaabbata daldalaa warshaa biiraa Kiddus Giyoorgis jedhamu yoo ta'u, dhaabbanni kun dhugaatii alkoolii biiraa oomishuun Itoophiyaa keessatti umurii dheeraa qaba.

Teessoon namni irra taa'u kun, teessoo mukaa fi gogaa irraa hojjatame yoo ta'u, teessoo waggoota dheeraan dura gogaa beeyiladoota mana keessatti qophaa'e irraa kan hojjatamee dha. Baroota durii keessa namoonni, meeshaalee akka mukaa fi gogaa irraa teessoo qopheessu.

Teessoon kun ammoo teessoo namni irra taa'uuf itti gargaaramuufi kan inni irraa hojjatamu ammoo muka irraati. Teessoon kun halluun isaa bunnaawwaadha. Teessoon kun teessoo luka sadi qabuufi yeroo baayyee baadiyyaatti kan argamudha.

Manoonni kun, hambaa seenaa baroota darban keessa hojjatamanii hanga ammaa turanii dha. Manoonni kunneen, biyyee, muka qorqoorroo fi dhagaa irraa kan hojjataman yoo ta'u, akka masaraa mootummaatti tajaajilan. Masaraan kun, masaraa maalii jedhamuun kan waamamuu dha?

Fakkii namicha qofaa isaa taa'ee qullubbii diimaa gargar fo'aa jiruudha. Qullubbiin namicha kana bira heedduummatee tuulamee jira. Namichi qullubbii bira taa'u kun kophee adii fi kofoo gurraacha uffata. Akkasumallee naanno isaa meeshaan bishaanii lafa jira.

Nyaatni kun gosoota nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa foon kan jedhamudha. foon maddi isaa beelladoota manaa hunda osoo hin taane muraasa irraa kan argamudha. foon qaama keenyaf baayyee barbaachisaadha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa gamoo dheeraa jalli isaa mana daldala nama dhuunfaa ta'edha. Manni daldalaa kunis kan dubartii Be'imnet jedhamtuu yommuu ta'u, namoonni lama jala dhaabachaa jiru.

Konkolaataa ammayyaa ta'ee kan hangi isaa xiqqaa bareedaa ta'etu qofaa dhaabbachaa jira. Konkolaataan kun halluu magariisaan dibamee bareedee kan jiru yoo ta'u gololleen isaa gurraacha bareedduudha. Konkolaataan kun teessumni isaa keessaa mul'achaa jira.

Wanti suuraa kana irraa mul'atu, suuraa barattoota yeroo boqonnaa isaanii kubbaa harkaa taphachuun dabarsaa jiraniitu namatti mul'ata. Barattoonni biroon ammoo meeshaa barnootaa isaanii baattatanii dhaabatanii taphicha ilaalanii itti gammadaa akka jiran hubanna

Kan sitti mul'atu kun qaamolee bishaanii keessaa maal jedhamuun beekama? Haroo moo galaana? Moo laga yaa'u jettee waamta? Garba jedhamuuf qaamni bishaanii tokko ulaagaa maalii guutuu qaba? Kun jallisiif ni oolaa?

Bakki kun, bakka baay'ee bareedaa fi haw'ataa ta'e akkasumas bakka bashannanaaf akka ta'uuf qophaa'e dha. Bakka bashannanaa kanatti gamoowwan bareedoo ta'an gaara jalatti fi hara cinaatti kan argaman yoo ta'u, biqiloonni hedduunis ni argamu.

Magaalaa Finfinnee keessatti waggaa waggaan badhaasni sababa artist Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffame namoota aartii adda addaa irratti hirmaachuun badhaasota hedduu injifatu. Namoonni sagalee argachuun bakka kanatti injifatanis badhaasicha deemanii fudhachuun galu.

Iddoon kuni lafa gabaa super markeetii jedhama. Iddoo kanatti manni baankii, manni uffataa fii wantoonni gurgurtaa hedduun kan jiraniidha. Eegduun Darbii kanaa fuuldura darbii dhaabbatee akka jiruu namoonni muraasni akka jiran kan mul'atuudha. Barreeffama afaan Amaariffaa ofirraa kan qabuudha.

Dubartoonni baay'een Footoo ka'uu jaalatu. Kanaaf wayyaa haaraa yeroo bitatan jalqaba Footootu ittiin ka'ama. Haalli isaan ittiin ka'anis baay'ee adda ta'uu isaa irraa kan ka'e Suuraa gaariin waan isaaniif bahuuf irra deddeebiin ka'aa oolu. Kun immoo warreen Suura Kaasan maal fayyada?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame tajaajila lammummaa oromiyaa jedhu kan of irraa qabu yoo ta'u halluu akka magariisaa fi keelloo qaba. Loogoon kun gidduu isaa irraa mallattoo bokkuu qaba.

Goota jechuun nama hojii hojjetu irratti cimina argisiise, nama biyya isaa jaallatu, nama seera biyya isaa kabajuu fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabaatudha. Jechi goota jedhu lola qofaan miti kan ibsamu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa karaati. Karaan kun ammoo karaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu ta'ee karaa baaburaati. Akkasumas Wanti suuraa kanarra jiru gamoo baayyee gurguddaa dha

Namoonni daandii tolchaa jiran ni mul'atu. Konkolaatan daandii gubbaatti ni argama. Manneen qarqara daandii kanaatti ni jiru. Dhagaan daandii gubbaatti walitti qabame ni jira. Meeshaalen garagaraa daandii gubbaatti ni argamu.

Suuraan dhiyaate kun kan nutti mul'isu suuraa dubartii cidhaaf yookaan gaa'elaaf qophooftee jirtuu fakkaata. Dubartittiinis uffata cidhaa kan maqaan isaa 'velo'jedhamuun faayamtee taa'umsa irra quuphantee jirti. Gamoon ishee duuba jirus miidhagee bareedina ishee daran dabaleera.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa madda nyaataa fi akka madda qorichootaatti kan nu gargaaranidha. Biqiloonni kunneen gosa lamatti qoodamuun, kuduraalee fi fuduraalee jedhamu. Biqiloonni kuduraalee, biqiloota jirmi isaanii nyaatamu yemmuu ta'u, fuduraaleen immoo warra firiin isaanii nyaatamudha.

Fakkii meeshaa mana keessaa yoo ta'u, meeshaan kun halluu magariisa qaba. Meeshaaleen akkasii mana keessatti wantoota akka bishaanii fi daakuu dhangala'aa keessa tursiisuuf oolu. Meeshaan kun afaan isaa cufamee mana keessa qofaa taa'aa jira.

Obbo Baqqalaa Garbaa namni jedhamu nama waggoota dheeraa duraa eegaluun siyaasaa oromoo keessatti hirmaataa turee fi innis barsiisaa afaanii kan yuunivarsiitii Finfinnee ture. Innis fi gareen isaa siyaasa haala gaariin adeemsisaa turan

Biqiloota magariisa lafa hektaara hedduu irratti oomishamaa jiraniidha. Biqiloonni kunneen tooraan facaafamanii kan mul'atan yoo ta'u baalli isaa bareedee margee jira. Oyiruu biqiloonni kun keessa jiran keessa mukeen baala magariisaa muraasni jiru.

Fakkiin kun barjaa qubee afaan Amaaraan barreeffamee jiruudha. Barjaa kana irra mallattoolee adda addaatu jira. Kanneen akka fuula namaa, nama harka wal qabu, nama haxxiffatu fi ibsa wantootni mallattoo kun bakka bu'aniiti.

Uffatni bultii qorra nama irraa dhowwuu qofaaf osoo hin taane, hirriba rafnuuf haala mijeessuuf kan nu gargaarudha. Uffatni kunneen bifa adda addaa kan qabanii fi qulqullinaan dadacha'anii kan jirani dha.

Meeshaan kun ammoo meeshaa ispoortii ittiin hojjatan yookaan irratti hojjatan keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee maashinii kana irratti fiigicha fiiguun irratti shaakala kan godhanii fi irra fiigani dha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee mana jireenyaa namaa keessatti itti dhimma bahamudha. Isaan keessaa meeshaaleen manaa mukkeen irraa hojjetaman kanneen akka teessoowwanii fayidaa addaa addaa mana jireenyaa keessatti kan dhala namatiif kennanidha.

Mana ofii keessatti yeroo sagantaa wayii qabaatan waantota adda addaa mijeeffatanii yeroo qophaa'an manichaaf dammaqinsa guddaa uuma. Yeroo akkasii Bunni danfee waanti nyaatamus waanqophaa'uuf hollaa ofii waamanii wajjin gammaduun barameera. Kanaaf hunduu dabareedhaan walwaamee dabarsa.

Fakkiin kun oyiruu qonnaa kan biqiloonni adda addaa tooraan irra dhaabamanii jiraniidha. Naannoo lafa qonnaa kanaa namoonni baay'een oomisha biqiltuu kanaa geggeessa jiru. Biqiloonni kunneen lafa biyyee diimaa keessa dhaabamaa jiru.

Manni kun kan baay'ee bareedduu fi kan baay'ee miidhagduudha. akkasumallee mana citaa kan nama hawwattudha. manni kun ijaarsi isaa akka addaa ykn akka ajaa'ibaatti kan ijaarameedha. mana kana jala namicha tokkotu dhaabbachaa jira. akkasumallee mana kanatti marsanii kan jiran biqilootadha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Fakkii gaarreen guguddoo wal qabatanii jiraniiti. Gaarreen kun gidduu isaaniiti lafa dhooqaa qabu. Akkasumallee gubbaab gaarreen kanaa biqiloota magariisaan uwwifamee jira. Manni tokkos naannoo gaara kana gamana keessaan mul'achaa jirti.

Konkolaataan kun ammoo konkolaataa yeroo balaan tasaa hospitaala keessatti ta'eefi lafa namoonni jiraatanitti uumame nama balaa sanaan miidhame, yaala akka argatuuf gara hospitaalatti, hospitaala irraa ammoo gara hospitaala caaluutti kan ariitiin geessudha.

Namoonni siyaasaa gaafa paartiin isaan keessa jiran filannoo injifachuun yeroo calqabaaf gara aangootti dhufan uummata amanamummaan tajaajiluuf waadaa galuu qabu. Kanas kan godhan waltajjii irratti bahuudhaan harka ol kaasanii waadaa seenu.

Yeroo ammaa kanatti, dhufiinsi meeshaalee ammayyaa addaa addaa hojiiwwan ilma namaatti Saatii dheeraa fudhatanii fi humna namaa hedduu qisaasessuu danda'an kan hir'isedha. Akka fakkeenyaatti, meeshaan mana keessatti nyaata ittiin bilcheessan humna ibsaa eleektirikiin bakka buufameera.

Namoonni sadan kun, namoota dorgommii Fiigicha Guddicha Itoophiyaa jedhamuun beekamu mo'atanii dha. Fiigichi kun, waggaatti al tokko kan qophaa'u yoo ta'u, daandii magaalaa finfinneetti argamu keessatti kan fiigamuu fi namni kamiyyuu irratti hirmaachuu kan danda'uu dha.

Maatii tokko kan abbaa, haadhaa fi ijoollee ta'an walitti nammanii ta'aa jiru. Maatiin kunneen hundi isaanii uffata mudhii olii halluu adii qabu uffachaa jiru. Akkasumallee hundi isaanii rifeensi isaanii halluu gurraacha kan ta'e shaashii uffatanii hin jiran.

Intalli durbaa kun intala baay'ee kan bareedduu fi baay'ee kan miidhagduudha. intalli kun uffannaan ishee uffannaa aadaa kan tahe bifti isaa adii tahee jalli isaa bifa garaagaraa kan qabuudha. intalli kun ija isheetti higilaasii ykn maxanxarii kaa'atte jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa kan ittiin waa banan, halluuwwan mana diban, qorqoorroo, shiboo ittiin waa hidhanii fi kanneen biroo hedduutu jiru. Namni tokkos mi'a bituuf deemee jira.

Timaatimiin kuduraalee naannoo keenyatti yookaan immoo biyya keenya itoophiyatti bal'inaan faacafamu akkasumas ille oomishamu yommuu ta'u timaatimiin nyaata garaa garaa hojjechuuf ni fayyada. Timaatimiin biyya keenya kessatti irra caala eessatti biqila?

suuraa kana irratti kan agarru weellisaa oromoo maqaan isaa Galaanaa Gaaromsaa jedhamudha. Galaanaa Gaaromsaa nama aartii oromoo keessatti shoora guddaa taphatee fi ammas taphachaa jirudha. aartistiin kun ummata biratti kabajaa fi jaalatamummaa guddaa horateera.

Kan as irra jiran kun, kuduraalee fi muduraalee garaa garaa gurgrtaaf daandii cinaatti dhihaatanii jiraniidha. Oomishoonni kunneen : qullubbii adii ,qaaraa, hundee diimaa fi raafuu faa yoo ta'an fayyaa namaaf faayidaa hedduu qabu. Albuudonni ,biqiltuu kana keessatti argaman maal faa dha.

Bakki kun ,bakka hojii magaalaa keessatti argamuu dha. Bakki kun, bakka daldalaa yoo ta'u, oomishaalee hedduu namoonni waraqaa' kaartonii' jedhamuun maranii baatanii fi dhiibaa geejibaa jiru. Bakki kun manoota xixiqqoon kan guutamee dha.

Poolisoonni magaalaa Finfinnee nageenya magaalichaa eegsisuu keessatti gahee guddaa taphatu. Kanas tasgabbii uummataa mirkaneessuuf leenjii barbaachisaa fudhachaa jiru. Yakkoota garaa garaa qoratanii abbaa murtiif ni dhiyeessu. Yakkoota poolisoota kanaan dhiyeeffaman muraasa tarreessuu dandeessaa?

Suuraa namootni lama, dhalaa tokkoo fi dhiirri tokko harka isaanii mirgaa gara waaqaatti ol qabanii jiraniidha. Namoota kana keessaa inni jaarsi haguugduu afaanii godhatee kan jiru yommuu ta'u isheen dubartiin immoo uffata seeraa adda ta'e uffattee jirti.

Paarkiin wal ta'iinsa aangoo mootummaa Federaalaa fi mootummaa naannootiin bula. Paarkiin beekamaa Naannoo Booranaatti argamu kun bakka jireenya bineensota adda addaati. Innis eegumsaa fi kunuunsa namoota naannoo sana jiraataniin kan jirudha.

Konkolaataa afuuffee haalluu garagaraa qabuu fii habaaboo garagaraatin faayamee jiruudha. Fuuldura isaatti barreeffama afaan Ingiliffaa kan qabuudha. Duuba konkolaataa kanaatti lafti baay'ee magariisa ta'e ni argama. Baatiriin konkolaataa ifaa hin jiru.

Namni kun eenyudha? Nama siyaasaa fi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ture maqaan isaa Getaachoo Raddaa nama jedhamudha. Getaachoo Raddaa uffata halluu adii fi gurraacha qabu uffatee jira. Duuba isaa alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa jira.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota addunyaa kana irra jiran wajjin hojii guddaa hojjechaa jirti. Sababa kanaan immoo biyya kana keessatti tajaajilli hawaasummaa gaarii ta'e kennamaa jira. Kana malees biyyoota kanneen wajjin muuxxannoo waljijjiiruudhaan bu'aan argamaa jiru gammachiisadha.

Bunni kan dhugamu quufaaf osoo hin taane, barsiifata sammuun dhala namaa bare fiixaan baasuufidha. Shiniiwwan kun namoota danuu kan buna dhugan keessummeessuuf dhiqamanii jiru. Fooliin manichaa akka isaanitti toluufis ixaanni aarfamee jira.

Dhiironnis akkuma shamarrootaa kophee gosa garaa garaa kan qabanidha. Kopheen kun uffata kan qabu yoo ta'u, bifti isaa adii haphii kan biyyoo naquu danda'udha. kanaafuu kopheen kun qulqullina miila keenyaaf gaarii miti.

Gaafa rakkoon nageenyaa akkasumas qabeenyaan wayii namoota wayii jalaa bade uummanni naannoo sanaa qaama nageenyaa waamuun nama shakke sana akka qoratamuuf gaaffii gaafata. Shakkii tokko malee uummanni gaafa wal deeggare hattuun ni qabamti.

Yeroo taphoota adda addaa istaadiyoomii keessatti ilaallu teessumni gahaan kan daawwattoota gahu kaa'amee achi keessa Jira. Namoonni mooraa kana keessa seenanis teessuma isaanii qabatanii garee deeggaram sana hamilee kennuufiin deeggaru.

Aasxaa garee kubbaa miilaa magaalaa Goondar, kutaa bulchiinsa Araadati. Aasxaa kana irratti barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffame ni jira. Gubbaa aasxaa kanaarratti fakkiin kubbaa ni jira. Gara jalaatin immoo mallattoon xiyyaa ni argama.

Namichi tokko konkolaataa gubbaa dhaabbatee jira. Goomman konkolaataa ni mul'ata. Namootni maasii keessa dhaabbatanii jiru. Konkolaataa kana, goomman isaa haalluu diimaa fii gurraacha ta'e kan qabuudha. Samii keessa duumessi hin jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii daldaltuu taatee kan teessee madaala hangaa irratti killoo safaraa jirtudha. Isheenis biqilaa gijinbila jedhamu kan akka mi'eessituutti fayyadu qote bulaa irraa bituun qexoo gurguraa jirti.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kyn ammoo suuraa kitaabaati. kitaabni kun ammoo kitaaba afaan oromootiin barreeffame yoo ta'u mata dureen kitaaba kaa ammoo " siyaasa Oromoo " kan jedhudha.

Kun gamoowwan guguddaa magaalaa keessatti argamaniidha. Gamoowwan kunneen boca garaa garaatiin ijaaramanii jiru. Meeshaalee ammayyaatiin kan ijaaramaniidha. Akkasumas daandiin konkolaataa magaalaa kana keessa jira. Bakki magariisaas hojjetamee jira. Kunneen hundumtuu guddina magaalattii agarsiisa.

Firii mukaa guuboo shimala irraa hojjetametti naqamee jiruudha. Firiin mukaa kun bilchaatee halluun isaa diimaa fi keellootti jijjiiramee jira. Muki firiin isaa irraa cirame kun illee baala magariisa kan qabu yoo ta'u firiiwwan kan biroon illee irra jiru.

Hoteelota gurguddaa keessatti bakkeewwan sagantaan adda addaa itti gaggeeffamu hedduutu argama. Kunis namoonni dhimma adda addaa qaban dhiphina tokko malee sagantaa isaanii gaggeeffatu. Kun biyya tokkoof madaallii gaarii kan kennisiisu waan ta'eef sirriitti itti yaadamee hojjetamaa jira.

Dubartii daandii irra horii oofaa jirtu. Sangaa bifa buburree kan gaafa gurguddatuu fi sa'a ameesa ooftee deemaa jirti. Horiin tajaajila garaa garaa ilma namaaf kennitudha. Tajaajilli kunneenis tajaajila qonnaa, geejjibaa, foonii fi gurguramuun galii kan argamsiisanidha.

Suuraa nama tokko kan uffata fi kephee humna nageenyaa uffatee jiruudha. Namichi kun namoota dunkaana adii jala ta'aa jiran dhaabbatee harka wal keessa maratee ilaalaa jira. Namoota dunkaana jala ta'aa jiran keessa dubartiin tokko uffata gurraacha uffattee jirti.

Loogoo baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Afaan Ingiliffatin kan barreeffamee fii wanta akka furtuu fakkaatu boca isaa irraa arguun ni danda'ama. Bifa baay'ee gurraacha ta'e loogoo kana gara duubatiin arguun ni danda'ama.

Namootni ni mul'atu. Dubartootni gadi jedhanii irreeffachaa jiran ni mul'atu. Bishaan ni jira. Naannoo kana mukkeen ni jiru. Gamoon garagaraa duuba namootaa kanarraa ni mul'atu. Lafti magariisa taate ni mul'atti.

Gosoonni dibataa kan faalkaa dhangala'oo qabanii fi harkatti akkasumas qaama keenyatti dibannu gosa hedduutu jiru. Keessumaa warri akkanaa kun kan itti baay'atan mana rifeensaa namoota sirreessan biratti ta'anii qodaan isaanii cufamaadha.

Nyaata fuduraa fi muduraa irraa qopheessanii namaaf kennuuf fayyummaa fi jabina qaamaaf gaariidha. Nyaata yeroo hundaa coomaa fi zayita qabu nyaachuu irra nyaata gosa fuduraa kana irraa qophaa'e nyaachuun gaariidha.

Namoonni muraasni kun, hojii namoota walitti araarsuu hojjachaa jiru. Namoonni kunneen haalluu gogaa fuulaa gurraacha kan qaban yoo ta'u, namoonni lama saalan dhiira fi dubara ta'an walitti araaramaa fi namoonni biroo muraasni araaramuu namoota lamaanii kanatti gammaduun harka rukutaa jiru.

1.Suuraan kun mana fincaanii fi qubannoo ishee agarsiisa; gubbaadhaan immoo meeshaa bishaan qorraa ho'isee gadhiisu keenyan irratti qabsiifamee mul'ata. 2.Meeshaan bishaan ho'isu sun ujummoo adiidhaan mataa ujummoo shaaworii sanaatti waliin walitti hidhameera.

Namoonni hedduun kun pilaastikoota bishaanii hedduu tartiiba qabsiifatanii bishaan waraabaa jiru. Namoonni kun, namoota rakkina hanqina bishaan dhugaatii qulqulluutin rakkataa jiranii dha. Rakkinni akka kanaa kun, yeroo baay'ee biyyoota guddataa jiran keessatti ni muudata.

Yeroo ammaa kanatti namoonni gaafa uffata miiccuu barbaadan akka bara durii baay'ee humna fixuun isaan hin barbaachisu. Kunis maashina laawundarii jedhamu kan adda ta'ee fi namatti tolu fayyadamuun ni ta'a.

Yeroo ammaa kanatti manneen bunaa fi shaayii keessatti yeroo yeroodhaan hammuma maamilli dhufu buna yookaan shaayii ho'isuun hin barbaachisu. Meeshaan kun ho'aa waan tursiisuuf dhugumatti hojii namaa hamma tokko salphiseera.

Dhugaatiin nuti kookaa kollaa jennee waamnu kan halluun isaa gurraacha ta'ee fi qaruuraa xiqqaatti naqamee gurgurama. Kanas dhugaatii kaan irraa kan adda isa godhu qabiyyeen alkoolii inni qabu zeeroo fi nama maraan jaallatama.

Kophee teessoo irra kaawwamee jiruufi cinaa isaati ammoo biqiltuu meeshaa keessa jiru argaa jirra. Kopheen kun kophee yeroo baayyee namoonni ispoortii hojjatan kaawwatanidha. Kopheen kun halluun isaa ammoo gurraacha kan ta'edha.

Dubartiin kun pirezadaantii Itiyoopiyaa duraanii kan taate yeroo isheen waltajjii gubbaa dhaabbattee dubbachaa jirtuudha. Dubartiin kun sagalee guddistuu halluu gurraacha qabu qabattee jirti. Akkasumalle duuba ishee alaabaan Itiyoopiyaa argamaa jira.

Suuraa kana irratti kan argamu gosoota dhugaatii lallaafaati. Gosootni dhugaatii lallaafaa kanneen akka ispiraayitii, kookaa kollaafi faantaa ni mul'atu. Hundi isaanii qodaawwan pilaastikiitti naqamanii jiru. Wal duraa duubaan bifa magariisa, gurraachaafi keelloo qabu.

Suuraa namoota hedduu uffata aadaa uffatanii malkaatti irreefachaa jiraniidha. Namoonni kun uffata aadaa gosa adda addaa qabu uffatanii akkasumallee wantoota halluun isaa alaabaa abbaa gadaa ta'e mataatti uffatanii ulees qabatanii irreefachaa jiru.

Namootni kunniin shaakkala gochaa jiru. Luka isaanii isa tokkoo fii harka isaanii isa tokko fuulduratti olkaasanii shaakkalaa jiru. Cinaa isaanii margi magariisa ta'e ni jira. Huccuu haalluu garagaraa uffatanii jiru.

Suuraan kun gugee wanta diriirfame irra dhaabattee jirtu agarsiisa. Gugeen kun halluu gurraacha fi adiidhaan faayamteetti. Dugda duuba gugee sanaatti biqiltuu halluu magariisa mul'ata. Lukti gugee sanaa halluu gara diimaatti dhiyaatu qaba.

Nyaata nyaatamuuf dhiyeeffamee jiru dha. Nyaanni gosa kanaa kun kan inni beekkamu baayyinaan biyya Itoopiyaa keessatti yoo ta'u, nyaanni kunis looniifi bu'aa loonii irraa kan hojjatamudha. Nyaata fayyaa namaaf barbaachisudha.

Barattoonni mooraa yuuniversiitiis haa ta'u, koollejjii dhuunfaa fi mootummaa irraa eebbifaman guyyaa eebba isaanii ni kabajatu. Eebbi kun bara 2020 akka warra Awurooppaatti kan gaggeeffamedha. Innis eebba gammachuu qabu ture.

Mosee dhamdhama gaarii qabu dhaabuun bakka dhaangaa nyaataa kaarboohaayidireetii kan bu'udha. Moseen kun bifa hidda fakkatu kan qabu yoo ta'u, hiddi isaa lafa keessaa qotamee bahuun akka sanyiitti kan gurguramudha.

Ruuzii bifa lama adiifi diimaa kuntaala keessatti mul'ata. Ruuziin faayidaalee hedduu qaba. Keessattu biyyoota gara baha giddu galeessaa keessatti akka nyaata aadaatti ilaalama. Iddoo guddaas ni kennamaaf. Biyya keenya keessatti baay'inaan oomishamuu baatus , biyya alaa irraa galchuun itti fayyadamna.

Harmee kuduraaf muduraalee gara garaa cinaa teessu argaa jirra. Isheenis kuduraalee kanneen gurguruuf kan bira teessee jirtudha. Isaanis kanneen akka muuzii, loomiifi burtukaaniidha. Harmeen kun kolfaa kan jirtudha. Cinaa isheetti ammoo gundootu argama.

Gabaan bakka itti wal argaa namoota yookaan maamiloota fedhii addaa addaa qabanii yemmuu ta'an, isaan hundi isaanii waantota dheedhii fi akkasuma illee waantota meeshaalee biroo qabatanii gara gabaa dhufuun walirra kan bitanii fi walitti kan gurguranidha.

Daree barnootaa keessatti barsiisaan baratoota yeroo barsiisaa jiruudha. Barsiisaan kun harka isaa mirgaa ol kaasee gabatee adii irraa barattootatti himaa jira. Barattoonni kunneen hundi fuula isaanii duraa 'kompiitera' guddaa qabu.

Marfata daandii magaalaa Finfinnee keessatti argamuudha. Marfati kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u daandiiwwan adda addaa kallatti lama lamaan itti dhufu. Akkasumallee naannoo marfata kanaatti gamoowwaan mimmiidhagoon baay'een jiru.

Konkolaataan tajaajila uummata bakkaa bakkatti deddeebisuu kennuuf gargaarudha. Konkolaataan kun bakka yookiin biyya fagoo adeemuu kan danda'uu fi hawaasa danuu baatee adeemuu kan danda'udha. Karaatti miidhamee waan jiruuf, namichi rakkoo isaa qorataa jira.

Iddoo gabaa kana uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa garaa garaa gurgurtaaf qophaa'ee jiru yoo ta'u uffata aadaa saba garaa garaatu jira. Uffanni aadaa kunneen halluu akka diimaa, magariisa, adii fi kanneen biroo of irraa qaba.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa alaabaa Yuunivesiitii I toophiyaa naannoo Amaaraa keessatti argamuuti. Alaabaan kun mallattoo adda baastuu yuuniversiitii kana mana barumsaa sadarkaa olaanaa biroo irraati. Siidaa Laalliibelaa ofirraa qaba.

Meeshaan kun nyaata gosa garaa garaa kanneen akka paastaa, ittoo shiroo, qaaraa, kaarotii, moosee, raafuu, kan ittiin qabatanii jiran buddeen fi kanneen birootu nyaataf qophaa'ee jira. Nyaatni kun qaama namaaf barbaachisaadha.

Isheen kun taphattuu kubbaa miilaa dhalattuu Itiyoophiyaa taateedha. Maqaan ishee Naahomii Girmaa jedhamati. Kilabii biyya Ameerikaa keessatti taphattuu cimtuu kan waggaa taatee filatamte. Kan arga jirruu kunis suuraa isheefi aasxaa kilabii isheetii ofirraa qaba.

Dubartiin harka isheetin boqoo ishee tuqaa jirti. Dabbasaa mataa ishee shaashii adii ta'een marattee jirti. Muuzii qolli isaa irraa quuncifame ni mul'ata. Muuzii fii dubartiin walcinaatti mul'atu. Harki dubartii wal maddii jira.

Biqiltuu oomisha irra jiru argaa jirra . Biqiltuun kun biqiltuu reefu oddoo oomishaa jiruufi reefu gurguddachaa jiru dha. Biqiltoonni kunneen biqiltoota yeroo xiqqoo gurguddatan gara biraa deemsifamanii dhaabbatani dha. Pilaastika keessa kan jirudha.

Namni kuni maqaan isaa Mangistuu Hayilamaariyaam jedhama. Huccuu haalluu gurraacha fi adii qabu uffatee jira. Gurri isaa gara tokkoo kan mul'atu yoo ta'u kan gara tokkoo garuu hin mul'atu. Gara biraa ilaalaa jira.

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu, yookaan immoo hidhatamu yemmuu ta'u, innis kan inni irraa oomishamu gogaa Bineeldota, akkasuma illee biqiloota gosa addaa addaa irraa hojjetamuu kan danda'udha. Kopheen Kun kophee shamaarraniiti.

Kun hedduminaan kan beekamu namoonni naannoo baadiyyaa keessa jiraatan gara magaalaa gaafa dhufan yoo ta'u, Isaanis harroota mataa isaaniitti gosoota ba'aa qaban kamiyyuu fe'atanii deemu. Isaanis dadhabbii malee lafa fagoo deemu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa fuduraalee fi kuduraalee mana tokko keessatti hedduminaan gurguraman ken xiyyeeffannaan isaa oomisha qonnaa irratti qofaa ta'edha. Fuduraalee nyaataman dabalatee qullubbii fi timaatimni illee ni argamu.

Ateeteen ayyaana dubartootaa jedhamuun beekama. Naannoo Oromiyaatti haadhotiin walitti qabamuun yeroo waktii birraa akkasuma yeroo rakkoon wayii uumame, haadhotiin keenya waliin bhuun yeroo isaan uumaa waaqessan ni argina. Baayyee babbareedu.

Bakki kun, bakka daandii cinaatti argamu oomishaaleen garaa garaa itti gurguramaa jiranii dha. Namoonni kunneen kuduraalee fi muduraalee kan akka:loomii, moosee, qullubbii diimaa, hundee diimaa, raafuu ,raafuu maramaa fi kanneen biroo daandii cinaatti fi ijaarsa jalatti gurguraa jiru.

Cuumboo nyaata aadaa oromooti. Nyaanni kun akka aadaatti sagantaalee gurguddoofi keessummaa kabajaa mana namaa dhaqeef dhiyeeffamee nyaatama. Waanti akkasii taasifamuun isaa immoo namoonni bakka guddaa waanta kanaaf akka qabaatan taasisaa jira jechuudha.

Kun qodaa wanta akka nyaataa keessatti kaa'uuf tajaajiluudha. Boca geengoo yookiin 'siliindarii' kan qabuudha. Karaa bitaafi mirgaan qabannoo qaba. Akkasumas irra keessaan qadaadni isaa qabannoo boca geengoo qaba. Halluun qodaa kanaa magariisa dukkana'aadha.

Daa'imni ijoollee umurii xiqqoo waggaa 10 fi isaa gadiiti. Dhaalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti akkuma dhalateen, umurii ijoollee irraa jalqabee hanga dulluumee du'uutti dabarsa. Umurii dhalli namaa qabu keessaa immoo, umuriin ijoollummaa umurii namatti toltuudha.

As irratti kan argaa jirru kun haadha mucaa ishee dugdatti baattee jirtu kan agarsiisu yoo ta'u, egaa duuba irraan kan mul'atu dallaa caccabaa kan agarsiisudha. haalli sirreeffannaa mataa isheemmoo yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatti kan barame dhahicha jedhamuun kan beekamudha.

Manni kitaabaa kun kitaaba gosa garaa garaa heddu kan qabu yoo ta'u namni tokko mana kitaabaa kan keessa dhaabbatee kan jirudha. kitaaba dubbisuun beekumsa namaa kennuu geessatti gahee guddaa qaba.

Suuraa kanarratti kan argamu faaya aadaa yommuu ta'u faayaan Kun irraan callee irra keessan immo buqqee hadhaahaa kan jedhamu irraa yookan immoo migiraan ka tolfamu yommuu ta'u maqaan isa meeshaa aadaa caaccuu jedhama.

Hojiin bobbocaa akka addunyaatti iddoo guddaa argachaa dhufeera. Namoonni hojii kana hojjetanis bu'aa isaa dhamdhamaa jiru waanta ta'eef cimanii hojjechaa jiru. Hojiin isaanii kun sadarkaa addunyaatti biyya isaaniillee beeksisuu danda'a waanta ta'eef cimina guddaadhaan waanta hojjetamuu qabudha.

Dubartiin tun uffata halluu magariisa qabu uffattee farda cinaa dhaabbattee kan jirtudha. iddoo isheen dhaabbattee jirtu mana marga citaa, biyyoo fi muka irraa ijaarametu jira. fardi beellada manaa geejjibaaf ooludha.

Qarqara galaanaa naannoo bashannanaaf mijataa ta'etti jiru bakka haroowwan bashannanaa hedduun itti argamanii fi manneen naannoo sanaaf baay'ee bareedanii ijaaramu. Addatti immoo manneen as jiran haalli ijaarsa isaanii walirratti ijaaramu.

Weellistoota kanneen Kun baayyee aartii oromoof guddina tahanidha egaa akkuma armaan olitti arginu shubbistoota afuriifi weellisaa dha waraabbii irra jiru naannoo isaan itti shubbisan yeroo baayyee naannoo baadiyyaatti baayyee hawwaatudha.

Daandiin bal'ina xiqqoo qabdu ni mul'atti. Cinaa daandii kanaatti, lafti marga magariisa ta'een uwwifame ni mul'ata. Mukkeen ni jiru. Samiin duumessaan kan uwwifameedha. Fageenya irraa gaarri ni mul'ata. Daandii irra dhagaa xixiqqoon ni jira.

Dubartiin biddeena tolchaa jirtu ni mul'atti. Manni kuni alwaada jedhama. Biddeenni eelee biddeena irratti tolchan irratti ni mul'ata. Ibiddi ni jira. Dubartiin shaashii adda ishee jala hidhattee jirti. Qorqoorron moofa'e ni mul'ata.

Nyaatni hanqaaquu fi faffataa walitti makamee hojjetamee jiru kun namoota hanqina dhaangaa nyaataa keessaa pirootinii qabaniif ajajama. Nyaatni namoota dhiibbaa dhiigaa qabanii fi namoota ulfaatina qaamaa garmalee qabaniif hin ajajamu.

Haayilee Gabrasillaasee nama cima biyyi kun qabdu keessaa isa tokkodha. Namni kun jireenya isaa fiigichaan fooyyeffatee amma akka biyya kanaa tti abbootii qabeenyaa jiru jedhaman keessaa isa tokko ta'ee jira. Cimanii yoo hojjetan jijjiiramuun akka danda'amus nutti agarsiiseera

Jaarsolii uffata aadaa kan bifi isaa adii uffatanii bokkuu qabatanii hiriiraan deemaa jiran gidduutti dargaggeessa uffata aadaa gurraachaan faayame argina. Jaarsoliin haala kanaan kan deeman yeroo gara laga irreeffannaa deemani dha. Faayi jaarsoliin adda isaaniirratti uffatanii jiran maal jedhama ?

Abbaa warraafi haati warraa jaalalaafi kabaja waliif qaban mana isaanii keessa nagaatu jira. Ijoollee horataniifis fakkeenya gaarii ta'uudhaan guddifatu. Boruu ijoolleetiif kunuunsi har'a godhamu bu'uuradha. Daa'imni waanta gaarii argaa guddattu amala sirrii qabaatti. Nagaan maatii gidduu akka jiraatuuf gahee eenyuu ta'uu qaba?

Fakkii kophee halluu diimaa fi adii qabuudha. Kopheen kun hidhaan isaa halluu diimaa kan qabu yoo ta'u bareedee hidhamee jira. Kopheen kun siree afatni isaa uffata adii ta'e irra ta'aa jira.

Manni nyaataa, mana gosoonni nyaataa lakkoofsaan hedduu ta'an kan keessatti qophaa'anii fi gara mallaqaatti gurguramuun itti jijjiiramanidha. Nyaanni kunneenis akkaataa kaayyoo fi karoora qophaa'een akaakuu addaa addaa of keessaa kan qabudha.

Bakki kun, bakka lafa gadi jedhaa lafa gaaraa lama gidduutti argamuu dha. Bakka kanatti, biqiloonni baay'een kan argaman yoo ta'u, biqiloonni kun baay'een isaanii jirma qaqallaa fi baala magariisaa xixiqoo qabu. Bakki kun, teessuma lafaa bareedaa dha.

Qabiyyeen kun kuusaa “PARIS HAIR FOOD” jedhu agarsiisa. Kuusaan halluu gurraacha, mataa halluu meetii, barreeffama adii qaba. Fakkii kun meeshaa kunuunsa rifeensaa, nyaata rifeensaa, rifeensa jajjabeessu, rifeensa bareechu, rifeensa tiksu itti fayyadamu agarsiisa.

Dhiironni tokko tokko rifeensa isaanii guddisuu ni jaalatu. Dargaggeessi kun rifeensa dheeraa filamee jiru kan qabu yoo ta'u, uffata fooxaa maratee kan dhaabbachaa jirudha. Rifeensa guddisuun yeroo hunda eeyyamamaa miti.

Mana dhoqqee fi muka irraa ijaarameedha. Balbala manaa fuuldura jaarkaanii fi daa'imni xiqqoon tokko ni jirti. Fooddaa tokkoo fii balbala manaa tokko qofatu jira. Humna ibsaa mataa isaa kan qabuudha.

Alaabaan kun alaabaa Itoophiyaa kan taheedha. alaabaan kun eenyummaa biyya keenya Itoophiyaa ibsuudha. alaabaan kun alaabaa Itoophiyaa halluu sadii kan qabuudha. alaabaan kun halluun isaa guddaa irraa gara gadiitti tartiiban yoo ilaalle gurraacha, keelloo fi diimaa kan taheedha.

Manni ijaarame tokko maragamuuf dhoqqee biyyoo qotame irraa qopheessu barbaada. Dhoqqeen kunis karaalee hedduu qophaa'uu ni danda'a. Isaan keessaa sangaadhaan lafa qotanii cidii xaafii irra firfirsuun isa ijoo fi isa jalqabaati.

Meeshaaleen miidhaginaa keessattuu kan mormaa fi kan nuti lootii jennee waamnu kan akka warqee, meetii fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a. Kan jaalalaa yoo ta'e immoo jalatti kan rarra'u waan akka abaaboo fakkaata.

Fakii kana irratti kan mul'atu fakii daraaraa baay'ee miidhagaa ta'edha. daraaraan kun halluu adii fi diima wal makee jiru yoo ta'u kan baay'ee ofitti nama haawwatudha. Akkasumas daraaraan kun foolii namatti tolu kan qabudha

Manni kun, dhaabbata daldalaa baay'ee guddaa fi bal'aa ta'e yoo ta'u, oomishaaleen gosa garaa garaa mana kana keessatti gurguramaa jiru. Kanneen keessaa kan akka: dabaaqula, hundee diimaa, kaarota, timaatima, raafuu, avokaadoo fi nyaanni qamadii fi midhaan biroo irraa qopha'an gurguramaa jiru.

Simbira qofaa ishee damee mukaa yaabbattee ta'aa jirtuudha. Simbirri kun mormi ishee jalli halluu cuquliisa qaba. Akkasumallee eegeen simbira xiqqoo kanaa dheeraadha. Simbirri akkas akkasii kun yeroo baay'ee naannoo mana jireenyaa namaa jiraachu filatti.

Kopheen waantota garaa garaa irraa hojjetamuu kan danda'udha. Kopheen kun kan dhiiraa yoo ta'u, kophee gogaa irraa hojjetamu dha. Kopheen akkasi jabaa fi umurii dheeraa kan turuu danda'udha. Dibata barbaada.

Muummichi ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmed yeroo isaan daawwannaa daandii taasisan argina. Namoonni danuunis duuba isaanii kan jiranii fi waliin daawwannaa namoota taasisaa jiranidha. Kunis hirmaannaa uummataa kakaasuuf kan taasifamedha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru suuraa dhugaatii burcuqqoon isaa magariisaa fi bareedaa ta'e kan maqaan dhugaatii kanaa Ispiraayitii jedhamu yoo ta'u, kunis dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabne kan miilii liitira dhibba sadii qabatudha.

Daldaltoonni meeshaalee elektirooniksii karaa seera qabeessaan biyya alaatii gara biyya keessaatti galchuu ni danda'u. Meeshaaleen konkolaataa irraa buufamanii jiran kunneen namicha kanaan ol dhiibamaa jiru. Isaanis meeshaalee elektirooniksii qofaa osoo hin taane kan ijaarsaas ni dabalatu.

Dargaggeessa mana gurgurtaa uffata aadaa keessa dhaabbatee jiru. Dargaggeessi kun uffata aadaa qaama isaa mudhii oliitti uffatee kan jirudha. Uffanni aadaa ibsituu eenyummaa, afaanii fi mallattoo saba tokkooti. Uffanni aadaa inni uffatee jiru halluu adii fi boca adda ta'e kan qabudha.

Meeshaa aadaa ta'ee kan dur abbootiin keenya ittiin marqaa nyaachaa turaniidha. Meeshaan kun muka soofuun kan hojjetamu yoo ta'u dirra isaa bareechuuf ibiddaan gubamee sirnaan rigama. Yeroo ammaa meeshaan kun gola hambaa keessa jira.

Oomishni kun, oomisha dibataa kan pilaastika keessatti cuqqaalamee jiruu dha. Oomishni kun jajjaboo yoo ta'u, qulqullina, miidhagina fi fayyaa rifeensaa, fi gogaa eeguuf baay'ee barbaachisaa dha. Oomishni kun, dhaabbata daldalaa Dibata Hamrii jedhamuun kan qopheeffamee dha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dubartii sagale guddiftuu qabattee haasaa namoota fuulduratti haasa'aa jirtu mul'isa. Harka ishee gara bitaa ol qabattee haasaa taasisaa jirti. Namoonni hedduun duuba ishee taa'anii kan jiraniifii haasaa ishee akka dhaggeeffataa jiran suuraa irraa hubachuun ni danda'ama.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u mormaa fi adda ishee irratti immoo faaya oromoo godhattee kan jirtudha. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu adii kan qabudha.

Bilbilli sagalee yookiin suur sagalee of keessaa qabu karaa meeshaa elektirooniksii kanaan kan dhaggeeffatamudha. Innis karaa qilleensaan kan hojjetu yoo ta'u, meeshaa yeroo yerootti chaarjii fudhachuu barbaadudha. Sagalee icciitaa dhaggeeffachuuf kan gargaarudha.

Xaawulaan gosa mukaa garuu kan mukkeen gurguddaa kanneen bal'ina qaban kanneen akka birbirsaa, waddeessaa fi yeroo tokko tokko immoo baargamoon irraa illee ni hojjatama. Fayidaa isaa keessaa tokko balbala tolchuudha.

Fakkiin kun mana gurgurtaa uffataa bal'aa ta'eedha. Bakka mana gurgurtaa kana uffatni hedduun orgoggeetti hidhamee fannifamee jira. Akkasumallee mana kana keessa uffatni aadaa saba Oromoo fi saboota adda addaa hedduutu jira.

Dhugaatiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan afaanin gara keessaatti fudhatu yookiin dhuguudha. Dhugaatiin kunis kan dhugamuuf, dhalli namaa dheebuu isaa bahuuf kan dhugamuudha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Kanneen biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Meeshaa sibiila irraa hojjatameefi hojiilee mana keessaaf kan nu tajaajiludha. Meeshichis hundee diimaa yookaan ammoo kaarotii quncisuun akka nuti ittiin bulleessuun fi gara ittoo keenyaatti dabalannee ittoo ittiin hojjannuuf nu gargaara.

Mana barumsaa xuqur ambassaa jedhamuun beekkamu argaa jirra. Manni barumsaa kun mana barumsaa sadarkaa lammafaa yoo ta'u kan inni argamu ammoo biyya Itoopiyaa magaalaa Finfinnee keessattidha. Innis gamoolee gurguddaa kan qabudha.

Akka biyya keenyaatti oomishni Paappaayyaa bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Hojiin kun immoo bu'a qabeessummaan isaa akka addunyaatti baratamaa ta'aa jira. Kana malees oomishni kun sadarkaa warshaatti barbaachisummaan isaa dabalaa jira. Sababni isaas Paappaayyaa nyaachuun fayyaa keenyaaf gaarii waanta ta'eefidha.

Nyaatni kun nyaata aadaa oromoo yoo ta'u maqaan isaa marqaa kan jedhamudha. marqaan kan inni hojjetamu midhaan gosa garaa garaa kanneen akka qamadii, garbuu, boqqoolloo fi kanneen biroo waliin walitti makuun kan hojjetamudha.

Namichi kun baay'ee diimaa kan taheedha. akkasumallee kolfaa kan jiruu fi miirri inni keessa jiru miira gammachuun guuteedha. namichi kun ilkaan isaa baay'ee adii kan taheedha. namichi kun rifeensi mataa isaa gaggabaabaa kan taheedha. akkasumallee xiyyeffannoon iddoo tokko qofa ilaalaa kan jiruudha.

Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoonni misooma magaalaatiif jecha kaafaman yeroo ammaa manni isaaniif bakka buufameefii jira. Manni kun immoo sadarkaa isaa kan eeggate waanta ta'eef jiraattotaaf gammachuu guddaa kennuu danda'eera jechuudha.

Fakkii dubartii uffata aadaa halluu adii qabu kan gidduun isaa halluu gurraachaan faayyamee jiru uffachaa jirtuudha. Dubartiin kun harka ishee mirgaa maddii ishee jala godhattee kolfaa jirti. Rifeensi dubartii kanaa gurraacha dheeraadha.

Kubbaa miilaa fi kophee dhiiraa wal bira jiran argina. Kopheen kubbaa bira jiru, bifa gurraachaa fi adii kan qabu yoo ta'u, kubbaan immoo bifa keelloo fi diimaa gara dukkanaa kan qabudha.

Shaayiin dhugaatii namoota baay'eedhaan jaalatamaa ta'edha. Dhugaatiin kun ho'aa waanta'eef qorraaf jecha ganama ganama dhugama. Bakkeewwan bashannana hedduuttis waanta argamuuf yeroo guyyaas namoonni fayyadaman jiru. Qorra qofaaf itoo hintaane fayyaa qaamaatiifis filatamaadha waanta'eef akka dhugamu ogeessotaan nijajjabeeffama.

Namootni ni mul'atu. Lafti marga magariisan uwwifamte ni jira. Duumessi fageenya irraa ni mul'ata. Mukkeen xixiqqoo fi gurguddoo ta'an ni jiru. Namootni marga keessa ofirra tataa'anii jiru. Gaarri ni mul'ata.

Dhugaatii akka shoorbaa kan meeshaa afaan bal'aa ta'etti naqamee jiruudha. Dhugaatiin kun irra isaa keessaa waan akka hoomachaa qaba. Akkasumallee meeshaan waan shoorbaa fakkaatu baatee jiru kun halluu alaabaa cinaacha isaa irraa qaba.

Namni kun eeyudhaa? Namni kun ministeera barnootaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Birahaanuu Naggaa jedhamudha. Birahaanuu Naggaa uffata adii uffatee kan jiru yoo ta,u rifeensii isaa moluudha. Duubni isaa halluu cuquliisa qaba.

Kun bakka warshaa guddaan itti argamuudha. Warshaan kun sibiila, pilaastikiifi wantoota biroo irraa guddatee, ol dheeratee ijaaramee jira. Injiinarri warshicha keessaa hojjetu tokko uffata hojii isaa uffatee dhaabbatee jira. Barreeffamni muraasni afaan Amaaraatiin irratti barreeffamee jira.

Kuduraalee fii muduraalee akka Muuzii, Maangoo, Abukaadoo, Paappayyaa fa'atu mul'ata. Akkasumas dhugaatii akka Miriindaa, Faantaa fa'atu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Iddoon isaa lafa gurgurtaa kuduraaf muduraa akka ta'e suuraa ilaalanii tilmaamun ni danda'ama.

Addunyaan beekumsaan erga fagaattee waantota ajaa'ibsiisoo hojjechuudhaan beekamti. Gamoo yeroo ijaaran waanta gara sadarkaa olaanaatti nama baasuu danda'u waliin ijaaru. Waanti kun gamoo gulantaa gubbaa jiruutti ol baasuuf kan gargaarudha.

Poostariin namni tokko hojii ykn Daldala tokko irrratti bobba'ee gosoota mana hojii sana keessatti argaman ifatti baasee karraa ittiin beeksisu keessa tokko poostariidha. Innis kan hojjetamu namoota ogummaa isaa qabanii fi ittin heyyama argatanidha.

Firiiwwan kuduraalee fi muduraa gosa garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii gurguramaa jiran. Gosoonni biqiltoota kanneenii baay'inaan nyaataaf kan oolanii fi dabalataanis galtee warshaalee ta'uun dibata gosa adda addaa oomishuuf oolu.

Eebbi barnootaa gosa sadarkaa barnootaa wayii erga xumuree namni tokko adeemsa ittiin gosa ogummaa ittiin barateen akka beekamtii argatu taasifamudha. Dadhabbii baay'ee qabaatus kan baay'ee namatti tolu dhumarra bu'aa ofiiti.

Qorannoon mana yaalaa keessatti taasifamu, obsa fi xiyyeeffannoo guddaa kan barbaaduudha. Sababni isaas manni yaalaa dhimma lubbuu namootaa waliinan waan wal qabatuui. Ogeessi fayyaa Kun yeroo inni waanta arge, akkasuma waanta qorate yeroo inni qalamaan barreeffatu argina.

Qiriphaa jechuun gosoota addaa addaa kan of keessatti qabatudha. Isaan keessaa fiigichi isa tokko dha. Fiigichi Kun magaalaa gudditti biyya keenyaa kan taate finfinnee keessatti yeroo adeemsifamaa jiru kan arginu yemmuu ta'u, isaanis bifa tokkummaa qabuun yeroo isaan fiigan argina.

Wanti kun erfoonii dhalli namaa gurraatti kaawwachuudhaan osoo namni biraa hin dhaga'iin itti fayyadamu ykn dhaggeeffatudha. erfooniin kun bifti isaa gurraacha akka neengoo kan qabuudha. erfooniin kun jireenya ilma namaa keessatti faayidaa guddaa kan jennuudha.

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyi Ahimeed uffata halluu gurraachaa fi adii of keessaa qabu uffatee bakka bu'oota ummataa waliin mari'achaa kan jirudha.

Suuraa mana baay'ee walitti dhiyeennaan ijaaramee jiruuti. Manneen kunneen qorqorroon isaanii addaatee argamaa jira. Riqichi guddaan naannoo manneen kanaatti argamaa jira. Naannoo manneen kanaa marga magariisni haalaan lalisee mul'achaa jira.

Haati ijoollee ishee afur waliin suuraa kaa'aa jirti. Fuuldura isaanii zayitii, buuphaa, shaayii fiiwantootni biroos ni jiru. Daa'imman miira gammachuu kan qabanii fii harka isaanitti cilfaa qabatanii kan dhaabbachaa jiraniidha.

Abbaa gadaa uffata adii uffatee bokkuu qabatee dhaabachaa jiru. Gadaan sirna ittiin bulmaata uummata Oromoo bal'aa kan turedha. Sirni gadaa siyaasa, dinagdee, hawaasummaa, afaanii fi aadaa Oromoo kan ofkeessatti haammatedha. Sirni gadaa bu'uura sirna bulchiinsa warra adiiti.

Naannoo humni elektiriikii itti maddu naannoo bishaanii fi akkasumas bubbeetti utubaa fi shiboowwan elektiriikii hedduutu naannoo tokkotti baay'inaan argamu. Naannoo kaan caalaa haala addaatiin kan baay'atnii fi gara biraatti xiqqaachaa deemu.

Wantoota warshaa keessatti itti yaadamaniin cinaatti namoonni hedduun waan ittiin qaama isaanii miidhagsan dibata fuulaa ni qabu. Dibatni Kunis koolgeetii akkasumas fuduraalee walitti makuun uumamu. Dibatni akkanaa akkam nama miidhagsu

Uummatni Oromoo akkuma bal'aa fi guddaa ta'e, aadaa nyaataa, aadaa uffannaa fi kanneen kana fakkaatan gosa garaagaraa qaba. Marqaan gosa nyaata aadaa baayyee hawaasa Oromoo Arsii fi Baalee biratti beekamaadha.

Namoota lama namoota meeshaa qabatanii argaman argaa jirra. Meeshaaleen isaan qabatanii jiran kun meeshaa elektirooniksi yoo ta'u innis kaameraa jedhamuun beekkama. Namoonni lamaan kun ammoo namoota namoota ogeessota kaameraa ta'anidha.

Dhaabbanni bosonaafi bineensa bosona oromiyaa yeroo ammaa kana hojii hedduu hojjechaa jira. Dhaabbanni kun akka biyyaattis xiyyeeffannaa guddaa argachaa kan jiru waan ta'eef raawwii isaa irratti xiiqii guddaadhaan kaayyoo isaa dhaabbata galmaan gahachaa jirudha.

Suuraa mucaa durbaa rifeensa ishee filattee ofi irra jigsitee jirtuudha. Mucaan durbaa kun shaashii morma ishee irra kaawwattee harka isheen lamaan ol qabdee waa ilaalaa jirti. Duuba mucaa kanaa mukti wayii ijaaramee jira.

Mana jireenyaa keenya keessatti meeshaaleen wantoota akka suuraa fa'aa irra kaawwannu kanneen mukarraa hojjatamanii fi haalli ittiin kaa'aman immoo lafa dhaabbatee keenyaa manaatti kan hirkatuu fi suuraan achi irratti hirkifama.

Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos, ayyaanota guddaa akka Mana amantaa Ortodoksi tawaahidootti kabajamu keessaa isa tokkodha. Ayyaanni kunis, ayyaana gooftan keenya dubroo Maariyaam irraa Betiliyeemitti dhalachuu hordofee ayyaana waggaa waggaan kabajamuudha.

Bakki bittaa fi gurgurtaa gabaa qofaatti osoo hin taane, daandii irrattis ni danda'ama. Namoonni daandii kana irra buufatanii jiran, kan fuduraawwan nyaataaf oolan gurguranii fi kan midhaan keeshaa kuntaala keessa jiru gurguranidha.

Suuraa gamoo guddicha baankii daldaala Itiyoopiyaa kan gamoowwan hedduu keessaa ol bahee mul'achaa jiruudha. Naannoo gamoo kanaa gamoowwan dhedheeroon biroo illee argamaa jiru. Akkasuma illee mukeen baala magariisaa fi margi magariisa lalisaa ta'ee argamaa jiru.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka raafuu maramaa, kaarotii, moosee, qaaraa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Galteewwan nyaataa kunneen fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Mana amantaa kiristaanaa warra Ortodoksii biratti sirnoonni waaqeffannaa hedduutu jira. Kana keessaa yeroon faarsaa yeroo eebbifamaa waaqayyo itti gammadu keessaa tokko ta'ee tajaajila. Faarsaan kunis meeshaalee muuziqaa mataa isaanii kan qaban yoota'u; haalli itti fayyadama isaas duudhaa mana amantichaa hordofeeti.

Namni kun, meeshaa ittisa meeshaalee waraanaa qara qaban sibiila irraa hojjataman ittisuuf fayyaduu dha. Meeshaan waraanaa aadaa kun, maqaan isaa gaachana jedhamuun waamama. Gaachanni meeshaa ittisa waraanaa gogaa bineeldotaa irraa kan hojjatamuu dha.

Kompiitarri jaarraa amma keessa jirru kanatti faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Waanti hundumtuu kan dur bifa waraqaatiin hojjetamu amma gara isaatti darbeera. Kana irraa kan ka'e hojiin bulchiinsa mootummaa keessatti gaggeeffamu saffisa guddaadhaan adeemsifamaa jira. Kana malee faayidaan Kompiitaraa maalidha?

Suuura armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; makkattafaa jedhamuun kan beekamu Qullubbiifi ittoo hojjetachuuf kuduraalee garaagaraa irratti kukutachuufi kan nama gargaaru lafa yookiin saraamikii irra taa'e kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha

Namoonni lafa qotiisaa bal'aa qaban keessumaa namoonni naannoo baadiyyaa keessa jiraatan gosoota biqilaa adda addaa dhaabuu danda'u. Namoonni hedduun biqilaa sasalphaa kan akka raafuu fa'aa facaasuun waan ittoo irraa hojjatan salphaatti argatu.

Waraana Adda Bilisummaa Oromoo. Waraanni kun jaal Sanyii Nagaasaan hoogganamaa kan turan yoo ta'u, walii galtee karaa nagaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa waliin walii galuun kan galanidha. Gareen waraanaa kun konkolaataa fe'umsa midhaaniin imalaa kan jiranidha.

Biyyi keenya Itoophiyaan gola gootota atileetiksootaati. Waggaa waggaan biyyi keenya dorgommii gama qiriphaa akka idil adunyaatti taasifamu irratti hirmaachuun dorgommii fiigichaan waancaa addaa addaa kan itti argattudha. Itoophiyaan qiriphaa fiigichaatiin beekamudha.

Loogoon kun iddo bu'ee bifa baala mukaa fakkatu yoo ta'u innis dhaabbata tokko bakka bu'uun dhaabbaticha kan ibsu yookaan dhaabbaticha kan bakka bu'udha. Akkasuma illee baallee allaattiiwwaniis ni fakkaata. Baayyee bareeda.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Meeshaan ittiin buddeena tolchinu eeleen elektiriikii bara kana keessa haala ammayyaa keessa aara tokko malee humna ibsaa fayyadamnee hojjachuu dandeenya. Eeleen kunis sibiila ol dhaabatudha. Gosoota eelee elektiriikii kam fa'aa beektaa?

Manneen gurgurtaa hedduu keessatti waantonni nyaataaf oolan haajiraatan iyyuu malee; bakkeewwan tokko tokkotti soorrataaf kanneen oolan kophaatti baafamanii gurguramu. Kun immoo fayyadamtoonni bakka tokkotti waanta barbaadan haala salphaa ta'een akka ergatan isaan gargaara.

Kophee kana namni yeroo baayyee mana keessatti uffachuun kan itti gargaraamudha. Kopheen kun halluun ishee halluu piinkii fi halluu samaawwiidha. Kopheen kun ammoo kan isheen irraa hojjatamte wantoota pilaastika ta'an irraati.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee miidhagina yookaan simboo qaama namaatiif dabalan yemmuu ta'an, isaanis qaamota namaa addaa addaa kanneen akka mormaa, miilaa, harkaa fi kanneen kana fakkaatan fa'aa irratti godhatamanii bareedina namaaf kan kennanidha.

Bunni kun danfee buufamee dhugamuf qophaa'ee kan jiru yoo ta'u iddoo bunni kun jiru margi lalisaan afamee jira. Meeshaan buna ittiin danfisan jabanaa kan jedhamu yoo ta'u biyyee suphee irraa hojjetama.

Fakkii kophee dubaraa kan ta'eedha. Kopheen kun miila irraa baafamee harkaan qabamee jira. Tokko immoo miila isheetti kaawwattee jirti. Dubartiin kun miila ishee irraa callee qabdi. Akkasumallee wantoonni halluu magariisaa baay'eetu jira.

Lola jechuun lola qaamaa fi qaamatti adeemsifamus ta'uu danda'a, lola karaa sagalee ta'uu danda'a. Bakki lolli karaalee addaa addaa uumamuu danda'a. Isaanis lola karaa hojii irratti hooggantootaa fi hojjettoota gidduutti uumamudha.

Dubartiin haalluu gogaa diimaa ta'e qabdu kun, uffata aadaa haalluu adii qabu uffattee ,faaya caacuuu morma isheetti kaawwattee, harka isheetti immoo faaya sibiila harkaa kaawwattee fi ciicoo harkatti qabattee bareeddee faashinii agarsiisaa jirti.

Fincaa'aan bishaan kanaa iddoon inni itti argamu lafa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa qabutti kan argamu yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Yeroo baayyee iddoon akkanaa bashannanaaf kan ooludha.

Namoonni konkolaataa gaafa daandiirra konkolaachisan qaamoleen isaan to'atan kan qaama mootummaa ta'ee fi yoo isaan seera konkolaachisummaa cabsan kan adabuu fi sirreessu ni jira. Dhugaa haasa'uuf biyyii keenyaa tiraafikoota baayye qabdii.

Kun uffata aadatiin faayame kan dhaabbatudha aadaan mallatto tokkummaa fi jaalalaati yoomillee taanan namni aadaa ufii beekuu aadaa ormaatif hin hawwu. Jabaatanii aadaa ufii qabachuuf kan nama boonsudha. Waliif yaadun kan maddu achumarraay.